Tsafta da ingancin mahallin akuyar, wanke bakin maman akuya da ruwa me ɗimi don cire datti ko kuma ƙananan cututtuka. Na biyu, shi ne hanyar tatsan nonon, tsayawa ko zama kusa da akuya, yin amfani da hannu ko kuma injin tatsan nonon. In da hannu ne, murza bakin mama a hankali daga sama zuwa ƙasa domin fitar da madarar nono. In da injin ne, za ka sa injin tatsar nono a bakin maman akuya don zubar da; don zubar nono me kyau. Ka tabbatar da ka yi tatsan a hankali don gudun takuwar akuya ko ciwon “mastitis” wanda aka fi sani da ciwon nono. Na uku, shi ne adanar nono, za ka adana nono ne kamar haka. Tace madarar a mataci zuwa mazubi me kyau. Ka sanya madarar nono a wuri me sanyi ko kuma “fridge” don hana yaɗuwar ’ya’yan “bacteria”. A adana nono a tsaftacaccen kwano ko mazubi. Na huɗu, shi ne kula da akuya bayan tatsar nono, ka tabbatar da ka sanya abu me kyau don share bakin nono don gudun cututtuka. Ka tabbatar ka ba wa akuya lafiyayyen abinci da ruwa don ci gaba da samun ingantaccen nono. Na biyar, shi ne adadin lokacin tatsar nonon akuya, yawan akuyoyi, ana tatsar nonosu ne sau biyu a rana. Dan bambancin awa; awa goma sha biyu. Nonon, yawan tatsan nonon, yakan taimaka wajen samun isasshen nono a wurin akuya, a huta lafiya.

Ko kun san yanda ake yin manja ko kuma kuna mamakin yanda ake yin shi, to ku biyo ni domin jin yadda ake ko kuma yadda ake yin shi. Da farko de, za mu ga yadda ake noma ‘ya’yan kwakwa, yanda ake noma ‘ya’yan kwakwa. Ana noma ‘ya’yan kwakwa a tushenku daga iccen kwakwa. “Ya’yan kwakwan de, bayan nome su, ana kai su inda za a sarrafa su. Tsaftace ‘ya’yan kwakwa, tushen kwakwa, ana yi musu siraci ko dafa su, domin ‘ya’yan kwakwan su rarrabe daga tushe, kuma si laushi. Yin haka, yana temaka wa wajen hana yaɗuwar “faty acid”, wato kitse, don kar ya lalata manjan. Cire ƙoƙon ‘ya’yan kwakwan, ana cire su ne ta hanyoyi guda biyu, cirewar hannu, ƙaramin amfani. Shi ne amfani da yatsu ko wuƙa wurin cire ƙoƙon kwakwan. Cirewan injin, don babban amfani, injin ze faso ƙwan da ƙarfi, don ya raba ƙoƙon da bayan kwakwan. Fasassun kwakwan, ana cire su, ana raba su ne, ko ana cire su daga bayan kwakwan ko wata hanya da ake kira da “winowing”, shi ne kamar raba abu mara nauyi daga abu mai nauyi. Ko kuma, ko kuma “whether protation”, shi ne rabuwar ƙoƙon, rabuwar ƙoƙon daga bayan kwakwa, bayan fasawa. Da yake ‘ya’yan kwakwan suna da nauyi a kan ruwa, su kuma ƙoƙon, suna da rashin nauyi. Wannan hanyan, tana raba su ne gida biyu. Tatsar mai, yin amfani shi ne tatsan manja daga ‘ya’yan kwakwan “Meyussoka”, wato, wani abu ne da yake cikin kwakwan. Akan danna shi sosai, don tatso gundarin manja. In ‘ya’yan kwakwan ake biƙata, kwakwar ana busar da su domin ci gaba da amfanin da ake so a yi da su.

ko kun san me akeyi bayan an girbe kwakwar manja toh ku biyo ni domin jin yadda zamu girbi kwakwar manja domin sarrafa shi zuwa wani abin na daban kwakwar manja ba ita ake girbewa ba sai dai ana samunta ne a matsayin kayan haɓaka daga sarrafa ɗanyen manja duk da haka idan kana son sannin yadda ake am.. fani da kwakwar manja wajen samar da man manja ko man alayyadi ko kuma yadda ake girban ɗanyen manja da kyau, ga mahimman bayani na farko shi ne girbin ɗanyen manja kafin a samu kwakwar manja kwakwar manja tana cikin ɗanyen manjan da ake girba daga bishiyar manja ana yin tane ta hanyoyi masu zuwa duba cikakken ƙoshi yanke tushar kwakwar manja ta yin amfani da wuƙa gurin cirewa daga bishiyar tattara tushan kwakwar manja domin sarrafawa na biyu shi ne, samar da kwakwar manja daga ɗanyen manja bayan an girbi ɗanyen manja sai a sarrafa shi ta hanyar tsinkewa a rarraba ƙananu ƙananan ƴaƴan manja daga babban tushe girkawa ko tafasawa, a tafasa shi domin yayi laushi ma yayi saurin fitar da mai matsa a matse ƴaƴan manjan na fitar da manja rufe kwakwar manjan bayan an matse manjar sai a fitar da ƙwayoyin manjan a tsaftace su sannan a busar dasu na uku amfanin kwakwar manja bayan an fitar da manjan ana amfani da kwakwar manja ta hanyoyi da dama kamar haka samar da man kwakwar ana dakawa ko niƙa manjan domin ya fitar da wanda ake amfani dashi a abinci kayan kwalliya da kuma samar da abincin dabbobi ana amfani da ragowar kwakwar manja a matsayin abincin dabbobi biofuel da wutan lantarki ana iya amfani da kwakwar manja a matsayin makamashi mai ɗorewa da samar da wuta ko ɗu.. samar da man alayyadi da kwakwar manja girbewar man alayyadi hanya ce mai matuƙar amfani a masana'antar kwakwar manja shi dai man alayyadi yana ɗaya daga cikin mai masu amfani sosai, kasancewar shi yana kawo sana'a ga manoma kuma yana bunƙasa tattalin arzikin gari da kuma ƙasa baki ɗaya tabbatar da tsaron abinci man alayyadi ana amfani dashi a wurin abinci hakan yana tallafawar cimma burikan abincin daban-daban da kuma ɗaga darajar man wahlun dake cikin girbar kwakwar aiki girbar kwakwar ta gargajiya yanada wahala sosai yana buƙatar hannu da yawa cin lokaci girbar kwakwar yakan ɗauki lokaci sosai musamman in da damina ne a lokacin da babu rana tabbata da ingancin kwakwar tabbatar da ingancin kwakwar ka iya zama matsala kalmomi masu kyau wurin girbar kwakwar manja tabbatar da kula da kayan aiki don aikin yayi sauri bada horo na musamman ga manoma saboda inganta harkar girbar kwakwar manja hashashen gaba anyi harshashen cewa girbar kwakwar manja ka iya zama wata babban masana'anta duba da cigaba da fatan da ake kaiwa ga manjan da kuma kwakwar manjan domin yin manja ko kuma man alayyadu

Shin, ko kuna mamakin yadda ake girban ‘ya’yan lambu, ‘ya’yan itatuwa, ko kuma su doya, dankali, to ku biyo mu domin jin yadda ake girbewa. Girbewa de wata hanya ce ta girbe amfanin gona da sika isa girba daga gona. Lokaci da hanyoyin girbi, yakan ta’allaƙa ne da irin hatsi, yanayin lokaci da hanyoyin shukan, wa’yannan su ne ginshiƙin girbe hatsi. Lokacin girbewa, ya kamata a cire hatsi a lokacin da suka isa cirewa, domin smun ingantaccen yalwa da kuma amfani me kyau. Dalilai kaman adadin damshi, kala, girma da kauri, yana temakawa wajen samun dede lokacin da za a girba hatsi. Hanyoyin girbewa, hanyoyin girbewa, su ne kamar haka, girbewan hannu, girbewan hannu ana yin shi ne, da kayan hannu kamar su lauje, wuƙa ko katse, domin cire ‘ya’yan lambu. ‘Ya’yan itatuwa da wasu amfanin gona kamar doya, dankali ko shinkafa. Girbewan inji, ana amfani da inji ne kamar haka, injin girba, magirbi da injin sussuka, domin cire babban gona. Ayyuka bayan girbewa, tsafta, cire datti, bushasshen ganye ko ciyayi daga gonar. Busarwa, busar da amfanin gona, na da mahimmanci don rage damshin hatsi da hana lalacewan amfanin gona. Warwarewa da danja, warwarewa ta hanyar girma, kala ko ƙwari domin samun ingantaccen amfanin gona. Ajiya, yin amfani da bukka, gurin ajiya ko ajiyan sanyi, domin samun sabon taffar hasa. Wahahhalu dake cikin girbewa, yanayin lokaci ko rani ko damina, kan iya lalata amfanin gona. Ƙarancin leburori, ƙarancin leburori wurin girbewan hannu, na iya jan asarar amfanin gona. Yawancin ayyukan nan bayan girbewa, kan iya zama matsala ga amfanin gona, domin rashin kula.

Shin, bayan girbewa se me? Ku biyo ni domin jin me ze faru bayan girbewa. Bayan girbewa de, akan matsar da amfanin gona ne zuwa ga kasuwa. Girbewa da matsar da amfanin gona, na da mahimmanci sosai wurin dedetar inganci, rage asara da tabbatad da lokacin da za a kai kayan gona zuwa kasuwa. Hanyoyin da ya kamata a bi domin tabbatad da hakan ta faru, girbewa a kan lokaci, a tabbatar da an girbe amfanin gona a lokacin da suka isa girbi, don tabbatar da inganci da kuma sabuntaka. Ayyuka bayan girbewa, a tabbatar da an tsaftace gona, ta hanyar cire ciyayi, ganye, bushasshen itace da ciyayi. A tabbatar da an kamala amfanin gona a cikin buhu, akwati ko kwantenoni don hana lalacewa da kuma samun isassshen iska. A tabbatar da an adana amfanin gona a wurin da ya dace, kamar bukka, domin hatsi. Da kuma firiji ko ajiyan sanyi, domin ‘ya’yan itatuwa da ‘ya’yan lambu. Tafiya zuwa kasuwa, a tabbatar da an kai amfani gona zuwa kasuwa a kan lokaci. A yi amfani da mota ko bos ko a-kori-kura wurin kai amfanin gona zuwa kasuwa. Ka tabbatar da ka bi hanya me kyau, don kar a ƃata lokaci, ka tabbatar da ka rage sakaci wurin ma’amala da kayan gona, rage ɗumin mota, ko bayyana kayan gona ga cututtuka. Ka tabbatad da ka kai amfanin gona ga masu siya a kan lokaci, domin ka sami aminci da dedeto a tsakaninku. Yin hakan, yana temakawa wurin tabbatar da inagantaccen amfanin gona zuwa ga masu ci da samun lafiyayyen al’umma.

Kana son kifi ko kuma kana mamakin yadda ake girban kifi? Ka biyo ni, domin yau za mui magana a kan girbar kifi. Girbar kifi daga ƙerarren kandami, girbar kifaye daga ƙerarren kandami, yana biƙatar shiri me kyau, don tabbatar da inganci, sauƙi, tabbatuwa da rashin takura ga kifi. Hanyoyin da za ka bi, kafin girbar kifaye su ne kamar haka. Tabbatar da girman kifi, ka tabbatar da ka duba kifayen da suka isa kai wa kasuwa, ta hanyar gwaji, wanda suka fi girma. Zaƃar hanyar girbewa, zaƃe tsakanin matsakaici ko kuma cikakken girba a bisa biƙatinka. Duba kayayyakin girbewa, samo raga, ƙarama ko babba, manyan kwantononi, injin ban-iska da ma’aunin sikeli, nazarin kasuwa ko ajiya. Ka tabbatar da ka yi nazarin kasuwa da kuma ma’ajin da za ka aje kifaye, kamar su ƙaton tanki, ƙanƙara ko ma’ajiyar sanyi. Hanyar girbewa suna da yawa, amman za mui magana ne a kan guda biyu, “sininet” babbar raga domin ƙaton kandami. Za ka sassauta ruwa, saboda ragar ta shiga da kyau, se ka saki raga a hankali zuwa ga kifaye zuwa gefe guda Kam guji takura ma ragar don janyo kifaye, don gudun kar a ji ma kifayen ciwo. Ka mai da kamammun kifayen zuwa kwantononi ko babban tanki. Girbewan tankuna domin ƙaramin kandami, ka yi amfani da tankuna wurin kamun kifaye zaƃaƃƃu. Yana aiki sosai a kan karfasa, dinno da sauran nau’ikan kifaye. Ayyuka bayan girbewar kifi, kam guji takura ma kifaye in za a kai su kasuwa, ka rarraba kifayen a ma’aunin girmansu, ka adana su a firiji ko kuma ma’ajiyar sanyi in ba seda su za a yi ba.

Shin, kuna son tuwo, dambu ko fate? To, wannan naku ne, ku biyo ni domin jin yadda ake girban masara. Girban masara, yana da biƙatar wasu mahimman abubuwa tabbatar da samun ingantaccen yalwa na masara me kyau. Hanyoyin su ne kamar haka. Tabbatar da lokacin da ya kamata a girbe masara, masara takan isa girbewa a lokacin da adadin ruwan da yake jikinta ya kai kasi ishirin zuwa ishirin da biyar. Lura da girmanta, yakan ta’allaƙa ne da canza kalanta zuwa ɗuriya. Ƙarfin “yayan masarar da bushasshen ‘ya’yan masarar. Hanyoyin girbewa, girbewan hannu. Ana amfani da hannu wurin cire masarar, musamman domin ƙaramar gona. Ana cire tushen masarar, ƃawonmasarar, don amfanin gida. Girbewan inji, ana amfani da haɗaɗɗen injin girbewa ko kumainjin cire masara, domin babbar gona. Busar da masara, ka tabbatar da ka busar da masara da kyau da kaso sha biyu zuwa sha biyu na adadin da ke ruwan jikin masarai, domin hana masarar yin hunhuna. Hanyoyin busar, sun haɗa da bushewar rana ko amfani da injin busarwa. Cirewar ƃawon masara da ajiya, cirewar ƃawon masara daga jikin sosan masaran, ana yin su ne da hannu ko kuma injin. Tsafta da wawwarewa, yana temakawa wurin cire datti ko duwatsu kafin ajiya. Ajiyar masara, ya kamata a aje masara a wuri me isassshen iska, busasshen ɗakin ajiya don hana ƙwari da kuma lalacewa. Ka yi amfani da “helmatic bag”, wata jaka ce da ake kira “helmatic bag” wanda ake aje masara. Rumbu ko ma’ajiyar gargajiya domin adana masara, rashin ma’ajiya me kyau, kan iya janyo asarar amfanin masara.

Girbe shukokin ƙasa. Shukokin ƙasa, shukoki ne wanda ake girbe su daga tushen ƙasa. Shukokin wanda ke yin ‘ya’ya a ƙasan tushen, suna da yawa a gaske, kaman su dankali, doya, rogo da sauransu. Girbe shukokin ƙasa, yakan ta’allaƙa ne ga shuka ta musaman, amma duk da haka, za mui magana a kan yanda ake girbe su. Sanin lokacin da za a girbe su, dankali, ana girbe shi ne lokacin da fulawa ta zama ɗorowa ko kuma ta fara mutuwa. Doya, ana girbe su ne bayan wata takwas zuwa shekara bayan shuka, lokacin da zaran shukar ya canza kala zuwa ɗorowa, -. Rogo, ana girbe su ne bayan wata takwas zuwa shekara bayan shuka, a bisa irin rogon. Shirya ƙasar wurin, ka tabbatar da ka ba shi ruwa a rana kafin girbewa, domin sa ƙasar laushi. Ka yi amfani da cokali me yatsu ko shebur don haƙan ƙasa. Kuma a guji yi mai shukar ciwo. Haƙar shukokin ƙasa, ka fara da yin; yin inci kaɗan daga tushen shukan, ka yi a hankali wurin sassauta ƙasa. Sannan, se a ɗago shukar ƙasam. Tsafta da kula in ana biƙata, zaizaye ƙasar daga shukar ƙasa, amma kar a wanke in de ba a lokacin za ai amfani da shi ba. Kula domin ajiya, aje a wuri me ɗimi kuma busasshe na tsawon sati ɗaya zuwa biyu. Ajiya, ajiye a wuri me sanyi kuma busasshe kamar “selab” ko “britable bags”, wasu jakuna ne wanda suke da wurin shan iska kuma busassu. A guji sawa a firiji ko kuma ma’ajiyar sanyi ga shukokin ƙasa kamar doya da dankali domin sun fi buƙatar wuri me ɗimi da kuma iska.

Shin, shin, kuna son gona, kuma kuna son temako a cikinta? To ku biyo ni domin ji yadda za mu yi magana a kan temako a wurin gona. Gona de wani wuri ne ake yin shukan hatsi ko kuma wurin kiwon dabbobi. Temakawa a wurin gona na da amfani sosai ga mutun, domin samun lada, tsarewa da kuma iya aikin gona sosai. Hanyoyi domin temakawa a gona, su ne kamar haka. Yin shuka, temakawa wurin yin shuka ko kuma fito da ‘ya’yan shuka zuwa gona. Ban-ruwa, tabbatar da shuka ta samu isashen ruwa a jikinta. Cire ciyayi da tsawaita fadi, cire ciyayi a cikin gona da tsagaitawa iya ƙwari a cikin gona. Girbewa, hana amfanin gona kamar hatsi, ‘ya’yan lambu ko itatuwa in sun isa girbewa. Shirya ƙasan nan, juya ƙasa, kwashe “manua”, dedetuwar lafiyar ƙasa. Kula da kayayyakin noma, tsaftace kayayyakin noma kamar su lauje, katsi ko injin ban-ruwa. Gyarawa da aiki da kayayyakin noma tare da injinansu. Kula da dabbobi, temakawa wurin ciyarwa, tsafta da gyara dabbobi kulawa ta musamman. Kula ta bakiɗaya, gyara katangogi, tsaftace wurin ajiya kamar rumbu, ma’ajiyar sanyi ko firiji ko kuma kamala gona a yadda take. Temako na da amfani a rayuwar yau da kullin, masamman a gona wadda ta zama wuri me ciyar da ƙasa da kuma kawo tattalin arziƙin ƙasa. Don haka, a ci gaba da temako a cikin gonannaki, domin samun lada da kuma ƙwarewa a aiki me kyau.

Shin, kuna mamakin yadda cuta ke kama shuka ko kuma har tai mata illa ko kuma ma har shukar ta mutu? To ku biyo ni domin jin yadda cuta ke kama shuka a gona. Kamuwa da cuta, wata aba ce me wahalar gaske, wai a wurin mutane ba, har a wurin shukoki. Shukoki ka iya samun cutuwa ta hanya da yawa, kamar ta hanyar ƙwari ko dabbobi. A yau, za mui magan ne a kan yadda cututtuka sukan iya yaɗuwa a cikin gona, dalilan kuwa, ko ta hanyan ƙwari ko kuma dabbobi. A tari da yawa, yaɗuwar cututtuka a cikin gona ko shuka, suna da dalilai da suka jawo su, kamar ƙwari, ciyayi ko ƙwayar cuta, za mui magana a kan su da kuma yadda za ai maganin su. Ƙwari, ƙwari kamar su ƙwarin shinkafa, farin ƙwari, buzuzu ko katafila. Dabbobi, kamar su ƃera, gafiya ko zomo, duk suna da matsala a cikin gona. Tsutsotsi a cikin ƙasa, masu yin illa ga jijiyar shuka. Ciyayi, ciyayi kamar su ciyayin danbelo, “tayab grass”, “trostate” ko kuma “morning glory”, duk suna iya zama matsala ko barazana ga shukoki a cikin gona. Cututtuka, cututtuka kamar “fungalizezi” wacce sanadiyyar janyo ciwon shi ne, ƙwayar halittar “fungy” wacce za a iya samun ta a cikin iska, ruwa ko ƙasa. Cututtukan “fungy” kamar su kamar su farin gari a kan ganye wanda aka fi kiran shi da wab; “fradery megue” ko kuma “rast” ko “linskpot”, tsabi-tsabi a kan ganye, duk ciwuka ne masu haɗari. Cututtukan ƙwayar halittar bakteriya, suna da illa sosai a shukoki, kamar yadda cututtukan zamani suke da haɗari ga shuka. Ko kuma, babban hatsari, domin shukar ka iya mutuwa gabaɗaya. Illolin cututtuka ga gona, ƙarancin amfanin gona me kyau da inganci, ƙarin kuɗin magani don tsagaitawa ko ƙarin kuɗin maganin ƙwari, lalata kayayyakin gona da tsarin gona. Barazanar yaɗuwar cuta ga mutane ko dabbobi, tsarukan da za a bi domin hana yaɗuwar ƙwari ko cuta. Waɗannan, su ne tsarukan da za a bi domin hana yaɗuwar ƙwari ko cuta kamar haka, “protation” da “diversification”, jujjuya kayan irin gona da kuma amfani, da iri-iri daban-daban. Yin amfani da hatsi wanda suna da kariya sosai, yin amfani da “first management”, tsarin kula da ƙwari, don hana yaɗuwar ƙwari. Kar a yi amfani; kamar amfani da ƙwaruka masu amfani wato “beneficial insect” da za su iya cinye ƙwari da sika addabe ka. Tsafta da kula da gona sosai, yin amfani da maganin kashe ƙwari na zamani kamar “pestcides”, domin kashe ƙwari, “memadisel”, domin kashe tsutsotsi ko “herbicide”, domin kashe ciyayi ko kuma”bactebicide”, domin kashe ƙwayoyin halittar bakteriya da kuma “fungicide”, domin kashe ƙwayoyin halittar fungai. Duk wa’innan sina da amfani, amma kar a cika yin amfani da su sosai, saboda yana da haɗarin gaske ga shuka da lafiya kuma ƙasarorin gona.

Shin, shin, kuna mamakin yadda muke samun iskar “oxsegyn” ko kuma ta ya muke samu? To, ku biyo domin jin yadda za mu yi magan a kan yadda muke samun iskar “oxsegyn”. Yau za mui magana ne a kan haɗaɗɗun ɗaukacin muhallin halittu, wato “tintec ecosystem”. “Ecosystem”, muhallin halittu, shi ɗaukacin halittun da sukai wani yanki da kuma yanda sike shafan juna da mahalli ko wani shashi daga ƙananun ƙwayoyin halittar bakteriya zuwa manyan halittu. Sukan taka mahimman aiki a tabbatar da ci gaba da yanayin rayuwar muhalli, wannan ɗaukacin muhallin halittu, akan iya samun su a dajika, cikin koguna, guri me damshi har da cikin burane, inda halittun kan iya ma’amala da juna ta hanyar ficce zaren abinci, ma’amalar amfani da sauransu. Kamar misalign haka, a cikin uhallin jeji, itatuwa sukan ba da iskar oksijin ga muhalli. Ƙwarika kuma, su taimaka wajen buɗar fulawa a cikin shukoki. Su kuma, amsu karya abinci, wato “decomposer”, suna karya abinci me amfani zuwa “nutrient”, masu taimakawa wurin girman shukoki. Shukoki da dabbobi, sune ginshiƙin kowane haɗaɗɗun mahallin halittu, suna ma’amala ta hanyoyi masu yawan gaske. Ma’amalarsu tana da hanyoyi da yawa kamar haka, amintakar juna, wato “mutualism”, tsinkaya “bilgation”, gasa “competition”. Alaƙa tsakanin halittu biyu mabambanta, wato “simbiosis”. Wasu mahimman ayyuka dake gudana tsakanin shukoki da dabbobi, rabar da iri “seed dispurser”. Dabbobi kamar tsintsaye, jemage kai har da giwa suna shan ‘ya’yan itatuwa, sannan su watsar da irin ‘ya’yan itatuwa ta hanyar yar da su a ƙasa. Yan temako wurin inganta girman shuka, tsinkaya, wato “bilgation”, dabbobi kamar su katafila da zomo, na iya ci daga shukoki, kuma hakan yana temakawa wurin gyara muhallin halittu. Misalin muhallin halittu, sun haɗa da gandun daji, wato “reforest”, “mirjareef” wanda ake kira da “cowareef”, daji “savannah”, su ne wa’innan misalai, mahallin halittu da muke da su.

Shin, shin, kuna amfani da tudu ko kuma kun san mene ne tudu? To, tudu de ana kiran shi da “ridges”, tudu, shi ne “ridges”. Amfani da tudu wurin girbi, yin amfani da tudu domin girbe wani hanya ne na gargajiya da ake amfani da shi a gona, domin inganta tsanewar ƙasa. Wato, “soil drainage”, hana yazuwa “erosion” da sauransu Yawancin yin tudu, yana amfani ne ga shukokin ƙasa, kamar su doya, dankali, rogo da sauransu. Manoma, sukan iya yin tudu kamin girbi, don yin haka, yana sa aikin sauƙi kuma ya rage asarar hatsin. Yin tudu kafin girb; girbi, sassauta ƙasar kafin girbi. Kafin girbi, akan iya yin tudu don a sassauta ƙasar wurin, domin samun sauƙin cire shukan. Amfani da kayayyakin tudu ko inji, yin amfani da fatanya ko kuma cokali me yatsu na gona, wurin karya tudun. Yin amfani da injin, ana amfani da wani injin yin tudu ne, domin yin tudu a saukake. Rage lallacewar hatsi, yin amfani da tudu wurin rage zurfaffen haƙawurin haƙo shukoki. Kare yazuwa bayan girbi, wato, “erosion”, bayan girbi, wurin na iya zama tsayayye ko kuma a bash shi yadda yake. Shukoki da ke amfanuwa da tudu bayan girbi, dankalin Hausa da na Turawa, tudu yana sa su saurin ɗagawa ba tare da karya dankali ba. Doya, sassauta tudun, yana temakawa wurin cire doya a sauƙaƙe. Rogo, yin amfani da tudu kafin girban rogo, yana rage aikinleburori da hana karyewar rogon.

Shin, kana mamakin yadda ake girbe amfanin gona, ko kuma, ta ya manoma sike girbe amfanin gonarsu? To, ku biyo ni domin jin yadda za mui girbar amfanin gona. Girbewar amfanin gona, yakan ta’allaƙa ne ga irin hatsi ko shuka. Kayayyakin da za ai amfani da su ko kuma hanyoyin girbewa, don tabbatar da inaganci da rage asara, wa’yannan abubuwan za su iya temakawa wurin sanin sahihin lokacin da ya dace ai girbi. Na farko, shi ne tabbatar da sahihin lokaci, ka yi girbi a lokacin da hatsi sika isa cirewa, domin samun ingantaccen amfani. Alamun isar amfanin gona, su ne kamar haka. ‘Ya’yan itatuwa da lambu, za ka ga sun fito da asalin kalarsu, kuma sun nuna. Shukokin ƙasa, ganyen ze fara ɗorawa, ko kuma fulawar ta mutu. Hatsi, za ka ga hatsi, ya bushe, ruwan jiki ya bushe da kashi irishin. Haɗa kayayyakin gona, shi ne na biyu, waɗannan, ya taƙallaƙa ne ga irin shuka. Kayayyakin hannu, kamal lauje, fatanya, fatsi domin ƙaramar gona. Injina, kamar su mahaɗin injina ko injin magnuhu, domin babbar gona. Hanyoyin girbewa, shi ne na uku, ka yi amfani da hannu wurin cie ‘ya’yan itatuwa ko ‘ya’yan lambu kaman su mangwaro. Ka yi gurbi da safe ko bayan rana ta faɗi, domi gujin rana. Ka kula, kar ka lalata amfanin gona. Idan shukokin ƙasa ne, kamar su dankali ko doya, ka zazzage su a hankali domin ajiya. Idan hatsi ne, kamar su wake ko shinkafa, yin amfani da lauje ko magirbi, su ne suka fi dacewa ai girbi da su. Ka adana amfanin gona a wurin da ya dace don gujin nanacewa. Ayyuka bayan girbi, sun haɗa da tsafta, ajiya, kai amfanin gona zuwa kasuwa, sarrafa amfanin gona zuwa wani abun.

Shin, bayan girbe amfanin gona, me ya kamata kai da shi, shin ci za kai, ko kuma kasuwa za ka kai? Duk wanda kai, ba ka faɗi ba, amman yau za mui magana a kan kasuwanci bayan girbi. Kasuwanci bayan girbi, yana da mahimmanci, domin a lokacin ne za ka se da amfanin gonarka, domin samun taro ko sisi. Cikak kasuwannin de, yana ƙara tattalin arziƙin ƙasa, a kasuwar ne, masaya daga kowane ƃangarori, za su zo domin sayan amfanin gona. Ayyukan da ke faruwa a cikin kasuwa, na farko de, manoman za su kawo amfanin gonarsu. Manoma, sukan kawo amfanin gonarsu ne da safe, a lokacin da amfanin gonar yana da sabinta, ta yin amfani da keke ko bos ko a-kori-kura, kai har ma a kwando a bisa kai. Kayan amfanin gona sun haɗa da ‘ya’yan itatuwa kamar su mangwaro, lemu, ayaba ko ‘ya’yan lambu kamr su tumatir, tarugu, albasa. Ko kuma, hatsi kamar su shinkafa ko masara ko shukokin ƙasa, kamar su rogo, doya, dankali. Na biyu, za ka ga masu siya da siyarwa sun gyara wurinsu. Masu sayarwa, za su aje kwandinansu ne a wurin da ya dace, suna jiran masu siya. Za ka ga wasu masu sayarwa suna amfani da ma’aunin sikeli, wasu kuma sina karkasa kayansu ne. Na uku, za ka ga masu siyan sun fara tattaunawa da masu saidawa, domin samun matsaya ga amfanin gonar da za su siya. Yawanci, za ka ga mata, sun cika kasuwanni, domin siyayyan kayan. Wasu matan masu se da amfanin gona, sikan iya amfani da dabaru, ta kiran masu siya, kamar yin waƙa, sina iya cewa, arha ta fi bashi, bashi ya fi arha, duk dan jawo hankalin me siya. A ƙarshen rana, bayan cin kasuwa, akan iya sayar da kayan da sika rage a farashi me sauƙi. Su kuma wa’ianda sika lalace, a yar da su.

Shin, shin, kuna son wake kuma kuna san fiye? To, yau za mui magana a kan wake da fiye. Yau za mui girki ne a kan wake da fiya, kuma za mu ji yadda ɗanɗanon abinci yake da daɗi. Wake na da amfani a jikin ɗan Adam, musamman ga yara da masu ciki. Wake de yana ɗaya daga cikin nau’ikan abinci masu gina jiki, se kuma fiye, yana da amfani a jiki, kasancewar shi ‘ya’yan itatuwa ne. Miyan wake da fiye, yana da daɗi sosai, ga amfani da yake da shi a jiki. Yadda za mu haɗa abincinmu, wato wake da fiye. Kayan haɗi, gwangwanin wake, baƙin wake, jan wake ko kuma wani launi na wake, nunannanen fiye da tsattse, wato a daddatse shi, albasa ɗaya rabi, shi ma ya kasance a datse, cokali ɗaya na lemun tsami, gishiri, tattasai, yaji domin ɗanɗano, tumatir, silantiro ko latas, don gyara kwalliay abinci in ana da biƙata. Yadda ake yi, ka dafa wakenka, bisa tsarinka da yin amfani da mofu, gawayi ko furojo kuka wurin dahuwa. Dahuwa ta kasance waken ya dahu tuƃus. A cikin kwano, a dafa rufaffen wake da datsattsen fiye da albasa, se ka mirza lemun tsami a sama. Sannan, ka sa ɗanɗano kamar gishiri, yaji ko tattasai, domin ɗanɗanon ya ƙara fitowa. Ka ƙawata abincinka da tumatir, latas ko silanturo in kana so, ka shirya abincinka tsaf, se a ci lafiya. Wannan abincin, yana ɗauke da sinadari me gina jiki, ga lafiyayyen mai wanka ke cikin fiye wanda yake sa abincin ya zama me lafiya da kuma daɗi. A haɗa da ruwa ko jus ɗin abarba, don a more abincin.

Shin, kuna matiƙar sab dankali musamman soyayye ko dafaffe? To, wannan naku ne, shi de dankalin Hausa, shukokin ƙasa ne, wato ma’ana ana ciro su ne daga ƙasa, suna da kauri a hannu. Kalarsu guda biyu ne, fariko jan dankali, amman dikansu suna da daɗi matiƙa. Dankali; dankalin dai, ana shuka shi ne a ƙasa ta hanyar watsa irin dankali a ƙasa. Ana ba shi ruwa, manuwa da kula har lokacin da za a girbe shi. Riƃewar dankalin Hausa, yana ta’allaƙa ne da iri da kuma amfanin da za ai da shi. Waɗannan, su ne abubuwan da ya kamata a sa a rai, idan za a girbe dankalin Hausa. Lokacin da ya kamata a girbe dankali, sabon dankali ƙarami ɗanye, ana girbe shi ne bayan sati biyu zuwa uku bayan fitowar filawa. Ƙosassun dankali, ana girbe shi ne lokacin da fulawa ta canza kala zuwa ɗorowa, kuma bayan fulawar ta mutu, yawanci tsakanin kwana casa’in zuwa ɗari da ashirin bayan shuka. Yadda za a girbe, ka sassauta ƙasar shukar ta yin amfani da cokali me yatsu na gona ko shebur don juya ƙasar daidai wurin shukar. A ɗaga dankalinHausa a hankali don guje yi wa dankalin ciwo. Gyara da kula, ka tabbatar da ka busar da dankalin a ɗaki me iska, inuwa da wuri me sanyi na wasu awanni. Ka kula da su na tsawon sati ɗaya zuwa biyu, a wuri me dhu, me isasshen iska da kuma faɗaɗɗen wuri, a bisa arba’in da biyar zuwa sittin ta faranhait. Ko kuma, biyar zuwa sha biyar a ma’aunin sentigiret, don ƙarfafa ƃawon dankali domin ajiya. Yadda ake ajiyan dankali, ka aje dankalin Hausa a wurin me sanyi, duhu da bushasshen wuri a bisa talatin da biyar zuwa arba’in na ma’aunin faranhai ko kuma biyu zuwa huɗu a ma’aunin sentigire. Ka guji aje dankalin Huasa kusa da albasa, don gudun ikskar da albasar ke saki wanda yake sa dankalin saurin lalacewa. A tabbatar da an aje dankali wurin da zai sha iska sosai. Bayan girbe dankalin, za a iya cin dankalin dan a more rayuwa.

Shin, kuna amfani da manja a gidajenku? To, ku biyo ni domin jin yadda ake tatso manja daga icen kwakwa. Tatso manja, yana da wahalar gaske, ana tatso shi ne dan amfani, ta yin amfani da tushen ‘ya’yan kwakwa da ga icen kwakwa, domin tatso gundarun manja ko kuma man kwakwa. Girbewa da tafiyar da kwakwa, tushen kwakwa, ana cire su ne daga iccen kwakwa, sannan, a kais u zuwa matata ko inda za a tsatso man. “Ya”yan kwakwa, akan tarar da an gyara su ne da sauri a cikin awa ashirin da huɗu, dan hana danƙarewar man. Tsaftar kwakwa, ana dafa kwakwar ne a “prejor”, wato iska me haɗe da zafi, a bisa ɗari da arba’in zuwa ɗari da hamsin a ma’aunin sentigiret har tsawon mintina sittin zuwa tasa’in. Yin haka, yana sa ‘ya’yan kwakwan taushi, yana temakawa wurin cire ƙoƙon kwakwan da sauri. Kuma, yai saurin karyar da enzayim ɗin da ke jawo danƙarewar mai. Ana cire ƙoƙon ne, sannan a saka su a cikin duram da rabar da ‘ya’yan kwakwan da tushen kwakwa ko kuma ƙoƙon kwakwa. Haɗiya, ana sa fasassun kwakwa a cikin injin ɗin mariya wanda yake amfani da wuƙa me kaifin gaske wurin karyar da ‘ya’yan kwakwar. Tankawa da matsewa, takakkun ‘ya’yan kwan ana danne su ne a “screw press” dan matse manjan. Bayan tsatso manjan, majan; manjan, akan raba, se me ƙoƙo, datti ko kuma wasu abubuwan da yake cikin manjan. Tabbatarwa da tsafta, manjan ana ɗimama shi ne, sannan kuma a raba su da ruwa, datti ko duwatsun da yake cikin manjan. Tsaftataccen man, ana aje shi ne a tankin. Kula da bayan amafanin kwakwa, bayan kwakwan ana amfani da su domin hura wuta, bayan kwakwa ana amfani da su a matsayi “boiler frey”. Amfanin kwakwa, gundarun manja, ana mafani da manja a girke-girke daban-daban. Man kwakwa, man kwakwa ana amfani da shi a kayan kwalliya, sabillai da sauransu. Wa’innan hanyoyi, shi ne yadda ake tatso manja daga icen kwakwa. Tatso manja, za a iya yin shi da hannu, amma da hannun yakan ɗauki lokaci kuma yana da wahalar gaske. Amma, in kai amfani da injina, za ka tatso manjanka a cikin sauƙaƙe da kuma sauri, ba a; ba tare da ƃata lokaci ba.

Abincin safe, yana da matiƙar amfani, shi ya sa, yau za mi magana a kan karin safe, girkin safe. Za mi magana ne a kan girkin safe, da safe, in na tashi zan yi buroshi, in wanke fuskata, sannan in fita daga ɗaki zuwa madafam, domin girkin safe. Girkin safe, yana da amfani sosai kasancewar shi, shi ne tushen rana. In ba ka ci lafiyayyen abinncin safe ba, tafiyar da ayyukan yau da kullin ze ma wahala. Shi ya sa, yin abincin safe lafiyayye ko me ƙosarwa, yana da amfani matiƙa. Yau, za mi magana a kan kunu da ɗimammamen tuwo, kunu na da riƙe ciki musamman ga masu aikin gona, kuma yana sa ma yara basira, shi ya sa yake da amfani ga ‘yan makaranta. Da fari de, zan kunna icena, ko kuma gawayi, na sa ruwan zafi. Ka tabbatar da ka sa ruwa me tsafta, na biyu, shi ne zan ziba ƙullin kununa a cikin roba ko kwano, inda idan ruwan ya tafasa, se in juye ruwan zafin a cikin kwano. Ka yi sauri ka juye kunun don gudun gudaje, wannan ƙunbul-ƙunbul ɗin da yake ciki. Bayan ka juya, se ka adana shi a wuri me kyau, don gudun kar yara su taƃa shi. A zuba sikari in ana biƙata, in kuma ba a biƙatar sikari se a bar shi haka. Ɗimaman tuwo, zan kawo tuwona na jiya da daddare da ya kwana, in ɗimama shi a cikin ruwan zafi, in ya ɗimamu sosai, sai in sa miyar tuwan shi ma in ɗimama shi. Daga nan, se in kawo kwanikana don raba abinci ga yara da ke gida. In sun ci sun ƙoshi, se a kwashe kwanika, a wanke domin tabbatar da tsafta. Wannan abinci, yana riƙe ciki sosai, kuma yana hana jin yinwa da wuri, har lokacin da za su dawo domin cin na rana.

Shin, ya kuke fama, idan za kui girki tare da yaro? To, ku biyo ni domin jin yadda za mi girki tare da yaro. Yin girki da yaro, yana da wahalar gaske da kuma cin lokaci, musamman in sina ƙanana kuma suna koyo. Yana buƙatar haƙuri da juriya, dan tabbatar da ci gaba da ilimin yaro, dud da de, yana sa jin daɗi da annashuwa da kuma lada ga yara, yaran suna temaka wa iyayensu domin yin haka, yana ƙara musu ilimin rayuwa. In za ai girki da yaro, wa’yannan hanyoyi za a bi dmomin tabbatar da tsaro da lafiyar yaro. Yin amfani da lilon yaro, ki saka su a cikin lilon yaro gurin da za su gan ki, da kuma kula da tabbatar da babu wani abu me zafi ko kaifi kusa da su. “Baby Career”, za ki iya amfani da zanin goyo, ko goya yaronki a baya. Ko kuma, ki amfani da mariƙin gaba, don ki goya yaro, in suna son su gan ki kusa da ke, mariƙin gaba, yana temakawa a wurin sa su natsuwa a yayin da kike girki. Ki guji am; amfani da me abu me zafi ko kuma abu me kaifi a yayin da kike tare da yaranki. “Play mat”, wato tabarmar wasa, ki shimfiɗa su a wurin da sike da kayan wasa, dan sa su cikin walwala da annashuwa. Hanyoyin da za ki bi wurin girki da yaro, ki shirya kafin girki. Ki tabbatar da kin yi yanke-yanken kayan lambinki a lokacin da yaro yana bacci. Ki yi amfani da abin girki me sauri, saboda kar ya ɗauki lokaci, kamar amfani da ice, murhu ko bututun iskar gas. Ki yi girki me sauƙi, wanda be biƙatar hankalinki sosai, ki tabbatar da hannunki ɗaya na sake, saboda ɗaukar yaro, ɗayan kuma wurin yin girki. Ki ɗan sa waƙa ko ki mishi waƙe, dan sa yaro cikin nishaɗi, yayin da kike girki. A kodayaushe, ki tabbatar da tsaro da lafiyar yaronki ta hanyar matsar da shi a wuri me ɗan nisa, don kula.

Shin, kuna son kifin “Cat fish”, wato dunno? Ni dai ina son “cat fish” dunno kenan. Yau za mi magana a kan renon dunno a kandami. Yin amfani da kandamin gargajiya wurin renon kifin dunno, wato “cat fish”, renon dunno a cikin kandami ko kududdufi, yana da sauƙin kuɗi, ga kuma lafiya da yake ba ma kifi. Kifayen de, ana cin su ne da amfani da su a wani abun bayan girbewa. Hanyoyin da za a bi, wurin renon kifin, da fari de za a nemi kandamin da ya dace a yi renon. Ki tabbatar da ka zaƃi wuri me riƙe ruwa, kamar wuri me laka ko baƙar ƙasa. Ka tabbatar da ka sami wuri me ishasshen ruwa, kamar ruwan sama ko ruwan bohol. Ka guji, wurin da ake ambaliya. Na biyu, shi ne gina kandami, ka gina kandami da tsawon mita ɗaya zuwa biyu da yi mishi gangare a kowani ƃangare. Ka sa fayif me kyau, don fita da shigar ruwa. Ka cika kandamin da ruwa tsaftatacce, sanna ka bar shi ya kwanta na tsawon makonni ɗaya zuwa biyu. Na uku, cika kandamin da kifayen dunno, ka yi amfani da lafiyayyun ‘ya’yan kifayen dunnu. Kamra “yan sati huɗu zuwa shidda. Ka sa ma kifaye a cikin kandami da safe ko yamma, don gudun takura ko rana. Na huɗu, ciyarwa, ka tabbatar da ka ciyar da kifayen dunnu da abinci me gina jiki ko abincinsu na gargajiya, kamar su tana, tsutsotsi ko gara. Ka ciyar da kifayen so biyu a rana, safe da brana, don gudun ci da yawa. Na biyar, ka tabbatar da tsaftar ruwan, ta hanyar canza ruwa dik sati da kaso ishirin zuwa talatin. Na shida, ka tabbatar da kana kula da lafiyarsu ta hanyar duba cutittika ko wani abun.. Ka tababtar da hana dabbobi kamar tsintsaye, macizai ko kwaɗina wurin kifayenka. Na bakwai, girbewa, dunno, ana iya girbe su bayan wata huɗu zuwa shida ta yin la’akari da girmansu. Matsakaicin girbewa, yana barin ƙananan kifi, su ƙara girma. Ka yi amfani da girbewan tsamowa ko kuma amfani da ragar “sini”, don gudun takura ma kifi.

Hausawa, sukan yi karin magana cewa, “babu abinci ga rago”. Yau, za mi magana ne a kan yin shuka, domin ci ko kuma wani amfani. Yin shuka, yana da mafani ga muhalli da ɗan Adam bakiɗaya, wa’yannan, su ne amfanin da shuka take yi. Amfanin muhalli, yin shuka yana da hanyar ɗauke gurƃataccen iskar “carbondioxosonate” fitar da iskar “oxsegen” wanda muke amfani da shi. Amfani ga lafiya, shukoki suna tace gurƃataccen iskar “carbondioxosonate”, sannan kuma, su ba mu tsaftacciyar iskar “oxsegen”. Yawancin abinci da magani, daga shuka ake samun su. Hanyoyin yin shuka, zaƃar wurin da ya dace, ka zaƃi wuri me isasshen hasken rana da ƙasa me ɗaukewar runa, kuma ƙasar ta kasance me kyau. Ka gwada yin amfani da kwantenoni ko mazibi ko kuma buhu, idan wurin taƙaitacce ne, wato ma’ana “sack farming”. Shirya ƙasar shukar, ka sassauta ƙasar wurin yin amfani da shebir ko cokalin yatsu na gona. Ka cire ciyayi da duwatsu, ka tabbatar da ka azurta ƙasarka da taki na gargajiya ko na zamani. Zaƃar irin shuka me kyau, ka zaƃi irin shuka me kyau, ta yin la’akari da yanayin lokaci. Shuka, idan irin shuka ne, ka haƙa rami ƙarami ta yin la’akari da girman irin shukan, idan ‘ya’yan shuka ne, wato “seedlinds”, ka haƙa babban rami, sannan, ka sanya ‘ya’yan shukar a hankali, se ka rife shi da ƙasa. Bar-ruwa, ka tabbatar da kana bar-ruwa wa shukarka. Ka tabbatar da damshin shukarka, amma ka guji cika ruwa. Kula da shukoki, yi wa shukoki bar-ruwa, ka riƙe shukarka da mariƙi kamar itace ko wani abu me tsayawa in ana biƙata. Ka ringa lura da ƙwari ko ciwuka, ka yi saisaye ko rage shukar, in ana da biƙata.

Shin, kuna son kwakwa, kuna son kwakwa, kuna son dabino ko kuma kuna son kwakwar manja? To, ku biyo ni, domin yau za mi magana a kan iccen kwakwa tare da ziri’arsa. Iccen kwakwa de, wani ice ne daga ziri’ar “arasasiya family”, ana samun su ne da tsayi da girma. Ganyensu na da alamar fanka ko kamar gashin tsuntsu, ire-irensu suna da yawan gaske. Akan same su a wurin da ake samun ruwan sama ishasshe ko kuma matsakaicin ruwan sama. Ire-iren icen kwakwa, sukan ba da kala-kalan ‘ya’yan itatuwa ne, ga wanda aka fi sani kamar haka: iccen kwakwar manja, ‘yan ƙanana ne kuma jajjaye ne, suna girma ne a cikin tushensu. Su ne ake amafni da su wurin yin manja, ko amfani da shi wurin kayan kwalliya, kamar yin sabulu. Iccen dabino, yana da zaƙi, ga shi da launin ruwan ƙasa, wanda aka fi sanin shi da dabino. Ana iya cin shi ɗanye ko busasshe. Iccen kwakwa, kwakwa tana da girma da ƙoƙo me ƙarfi. Fari ne a cikin ƙoƙon, ga ruwa me daɗi a ciki, akan iya yin amfani da shi wurin man kwakwa ko kwakumeti. Akwai, “akaya bery”, su ma ƙanana ne, kalarsu jargarura, wato “purple”. Sannan, “beeten rod” wanda aka fi ci tare da ganyen “beeten” a wasu al’ada. Akwai, “push powciles”, su wa’innan, ƙanana ne, ga kalassu, kalan ruwan lemu ne. Iccen kwakwa tare da ‘ya’yan itatuwarsa, suna da amfani saboda ana amfani da su a abinci, yin manja, yin man kwakwa ko amfani da shi a wurin kayan kwalla. Ana girbe ‘ya’yan kwal; kwakwan ne, ta yin la’akari da wane irin ‘ay’ayan itatuwa ne. Iccen manja, iccen kwakwan manja, yana ɗaukar shekara biyu zuwa uku, kafin ya girma. Sanna, ya fara fitar da ‘ya’ya bayan shekara uku cikin zuwa biyar. Iccen kwakwa, yana ɗaukar shekara biyar zuwa bakwai, kafin ya girma, sannan, ya fara fitar da ‘ya’yan kwkwa. Iccen dabino, yana ɗaukar shekara huɗu zuwa shida, kafin ya girma. Sannan, ze iya kai wa shekara takwas zuwa goma, kafin ya fara fito da ‘ya’yan itatuwa.

Noman iccen kwakwa me ɗorewa, wato “sustainable palm canel”. Noman ‘ya’yan kwakwa na iya zama noma me ɗorewa, duk da yake ya ta’allaka ne ta hanyar girbe ta, ko tafiyar da shi. Wa’yanna abubuwa su ne ginshiƙai wurin lura idan za ai noman iccen kwakwa. Amafanin noma noma me ɗorewa, amfani me inganci, icen kwakwa yana ba da mai sosai ga kowane halitta, bisa kowane irin mai, kamar man waken suya ko man samfulawa, wanda yake sa shi, ya zama na daban a cikinsu. Ba da aikin yi, yana temaka wa miliyoyin ƙananan manoma, musamman a ƙauyuka. Wahahhalun da ke cikin noma me ɗorewa, sare itatuwa, yin noman icen kwakwa me yawan gaske, yana buƙatar wiri kamar dajika, wanda yin haka yana jawo asarar muhallin tsirrai da wasu halittun dabbobi. Rasa muhalli ga tsirrai da dabbobi, yin noma mutun ɗaya, yana rage asaran muhallin tsirrai da dabbobi a bisa yin noma me ɗorewa. Hanyoyi wurin samun ingantaccen noma me ɗorewa, “agro-forestery”, noman daji, cakuɗa iccen kwakwuna da wasu itatuwa a cikin daji, yakan rage hatsari ga muhalli. Tabbatar da ma’aikatu sun rage sare bishiyoyi, ma’aikatu masu amfani da itace, kamar ma’aikatun da sike buga jarida ko wani abu. Si yi alwashin dena sare itatuwa a dajika ko kuma, su ringa dasa wasu shuka bayan sun sare. Don yin ma’aikatu ko yin babbar gona. Kula da shara, yin amfani da kayan borare kwakwa, yana da amfani a matsayin taki wa shukoki.

Yau za mi magana a kan sarrafa ‘ya’yan kwakwan manja. Sarrafa ‘ya’yan kwakwan manja da hannu, abu ne me matiƙar wahala, amma yana yiwuwa, musamman in manjan be da yawa. Hanyoyin sarrafa manja su ne kamar haka. Girbar ‘ya’yan kwakwa da kuma shirinsu, girbe ‘ya’yan kwakwa da sika isa cirew, cire tushen kwakwa da ‘ya’yan kwakwa. Jiƙa ‘ya’yan kwakwa a cikin ruwan zafi na minti shirin zuwa talatin dan si laushi. Cire ƙoƙon kwakwa, cire ƙoƙon ƙwaƙwa da hannu, ko yin amfani da tirmi da taƃarya wurin karya ‘ya’yan dan si laushi. Sa ruwan ɗimi a ciki, yana temakawa wurin sa manjan ya saki. Raba man, ka sa dakakken ‘ya’yan kwakwa a cikin mazibi, ka sa ruwan ɗimi, ka ci gaba da motsawa har se mai ya fara tasowa. Ka yaɗe man da ya taso sama da cokali ko kwano. Dahuwa in ana biƙata, ka dafa manjan a wuta, amma wutar kar tai yawa, don ruwan jikin manja ya fita, ka bar dahuwa tai sanyi kafin ajiya. Tacewa da ajiya, ka tace manja ta yin amfani da mataci me kyau ko rariya me laushi don cire datti ko duwatsu. Ka adana a wuri me tsafta a cikin bushasshun kalabe ko kwantenoni. Sarrafa manjan gargajiya yana ba da gudarin manja nan da akan iya amfani da shi wurin abinci ko wani abu na daban. Ka ci gaba da yin amfani da manja, saboda manja yana da lafiya a jikin ɗan Adam, ba wai kawai dan lafiyar ba, a daɗin ma baki, yana da daɗi. Don haka, yin amfani da manja yakan iya temakawa wurin gyara jikinku da kuma temakawa da ɗanɗanon abincina da za ku ci, don haka manja, yana da amfani a jikin ɗan Adam.

Sarrafa ‘ya’yan kwakwa. Sarrafa ‘ya’yan kwakwa, yana da hanyoyi da ƙa’idoji da za a bi, dan samum man. Raba ƙoƙon da kyuma yin amfani da su ta hanyar daban-daban. Za a iya sarrafa su ta hanyar gargajiya, wato da hannu, ko a zamanance, wato da injin. Hanyoyin sun haɗa kamar haka. Girbewa da shirya ‘ya’yan kwakwa ta hanyar cire tushen kwakwa daga ice, wanke ‘ya’yan kwakwa don cire datti, tsaftace ‘ya’yan kwakwa, dafawa ko sirace ga ‘ya’yan kwakwa, na tsawon minki ishirin zuwa talatin, dan si laushi da kuma kashe ‘ya’yan ƙwayar halittar bakteriya. Wannan hanyar, yana sa kwakwar laushi, kuma yana temakawa wurin tsatso man da wuri. Cire ƙoƙon kwakwa, ta yin amfani da hannu ko yin amfani da tirmi da taƃarya, ko kuma amfani da injin domin cire; tatso manjan. Za a iya tatso manja ta yin amfani da hannu, ta hanyar juya manja da hannu, har se manjan ya fara tsatsowa. Na biyu, za a iya amfani da injin wanda ke fitar da iska me ɗauke da zafi wurin tatso manja da yake jikin ‘ya’yan kwakwa. Tabbatar da ingancin manja, ka dafa tsaftacaccen manja don cire datti ko duwatsu, tace shi da mataci ko rariya me laushi, yin man alayyadi in ana biƙata. Bayan tsatso manja, ka shanya gundarun kwakwa a rana, ka fasa su don cire kwakwan da ke ciki. Kwakwar, ana iya sarrafa su ta hanyar tsatso mai, don yin man alayyadi. Amfanin borara kwakwa, zaren kwakwa, yana amfani; ana amfani da shi a matsayin taki, ƙoƙon ‘ya’yan kwakwa, ana amfani da shi a matsayin cakol koman wuta, kek ɗin kwakwa, ana amfani da shi wurin ciyar da dabbobi.

Gwanda. Shin kuna son gwanda ko kuma kuna cin gwanda? To, yau za mi magana ne a kan gwanda. Gwanda, wanda ake kiran shi da “caripa-papaya”, gwanda ‘ya’yan itatuwa ne wanda aka san shi da zaƙi. Cikin gwandar de, kalan lemu ne, gas hi kuma tarun amfanin da yake da shi a lafiyance. Gwandar de, ana shuka ta ne a wurare masu zafi kamar sashin Amerika, Afrika da Asiya. Halayen ‘ya’yan itatuwan gwanda, yanayin gwandar, gwandar de tana da siffar ƙwai. Kayan gwandar kore ne da ka iya canzawa kala zuwa kala lemu bayan ya nuna. Tsokar gwandar, tsokar gwandar de kalar lemu ne ko ja, ga taushi da daɗi. Irin shuka, irin shukar ƙanana ne kuma baƙa’yenyin ɗanɗano, yana da zaƙi ga shi da wani daddaɗan ɗanɗano. Alfanun gwanda ga lafiya, arziƙin “Vitamin C”, yana ba da kariya, temaka wurin narkewar abinci, yana ɗauke da wani sinadarin “paping”, wato wani “enxym” ne, dake saurin narka “protein”, wato nau’in abinci me gyara; me gina jiki. Bunƙasa lafiyar zuciya, yana da sinadarin “fibre” tare da “anti-oxedene” irin “lakobium”, wanda yake temaka wa zuciya ta ƙara lafiya. Bunƙasa lafiyar ido, yana da sinadarin “Vitamin A” da muke yi, yanda sike ba da kariya ga ido, binƙasa lafiyar fata, ana amfani da shi, a rufe fuska, wato “facemask”, don haskaka fuska kuma da gyara fatan mutun. Yanda za a ci gwanda ɗanye, a yanka gwanda a ci ta, ana marmarin ta. Sumudus, akan iya haɗa gwanda da ayaba, madarar yogot da zuma wurin yin sumudus. Salad, akan iya haɗa gwand; gwandar tare da lemun tsami, na’ana’a, sannan a aje a ma’ajiyar sanyi, se a ci, ko ash; a ci ko a sha. Jus, yin jus ɗin gwanda na da daɗi, ga shi kuma da garɗi a baki. Dezad, ana haɗa shi ne a cikin di jam da fate. Kwaƃi, ana sa shi a cikin kwaƃin biredi. Za a iya samun gwandar ne a cikin kasuwanni, domin siya.

Shin, shin kuna son wainar rogo? Kuna shan garin kwaki ko kuna cin tuwon alabo? Toh wannan naku ne domin yau za mu yi magana akan rogo da yadda za mu ɓare rogo. Gyara ko ɓare rogo yana da wahalar gaske kasancewar shi yana da kaurin gaske amma bin wa’innan hanyoyin zai sa ba za ka wahala ba wurin ɓare rogo. Abin da ake buƙata wuƙa ko wuƙar ɓare rogo, katakon yanka wato cutting board. Hanyoyin da za a bi wurin ɓare rogo, yankan ƙarshe ka yanka dukka ƙarshen tushen rogo, tsagawa ta dubara ka yi tsagar da wuƙa mai kaifin gaske don ya yi saurin shiga cikin rogo, sassauta bayan rogo, ka caka wuƙa a ƙasan kakkauran bayan rogo sannan ka ɗago rogon ɓarewa da hannu bayan ka ɗaga bayan rogo zaka iya cire shi da hannu in kuma yayi ƙarfi ne zaka iya amfani dawuƙa wurin cire shi. Wankewa da amfani, ka wanke ɓararren rogo don cirewan datti ko ƙasa kafin dahuwa don tsaron ka zaka iya amfani da wuƙa wurin ɓare rogo in kana tare da yaro. Amfanin rogo a matsayin abinci, za a iya dafa rogo a ci kamar su dankali, za a iya soya shi ta hanyar yin wainar rogo, ana iya markaɗa shi domin yin alabo za a iya sarrafa shi wurin yin garin kwaki. Amfanin rogo sauran amfanoni, ana amfani da bawon rogo da ganyen shi a matsayin abincin dabbobi, za a iya sarrafa shi itanon domin yin man fetur stacin da ke jikin rogo ana iya amfani da shi wurin sarrafa abinci, yin takarda ko yin kaya. Wa’innan sune amfanonin da rogo yake yi ko kuma in ce yana yi a jiki ko kuma yana yi a aikace. Mu cigaba da cin rogo domin yana da amfani da yawa.

Abincin karin kumallo. Shin me kuke ci a yayin da za ku ci abincin karin kumallo? To ku biyo ni domin jin abin da ya fi dacewa ku ci a karin kumallo. Abincin karin kumallo yana da matuƙar amfani a jikin ɗan Adam, shi ya sa ya kamata a nemi abincin da ya fi dacewa a ci. Ga wasu abincin karin kumallo da aka fi ci a ƙasamu ta Nigeria, ga su nan kamar haka: na farko shine koko da ƙosai, koko yana ba da carbohydrate, wato nau’in abinci masu ƙarfafa jiki ko kuzari. Koko yana da saurin narkewa, wanda ke sa ya zama mai kyau ga yara da manya. Ƙosai yana da yawan protein, wato nau’in abinci masu gina jiki kuma yana da fibre wanda ke inganta narkewar abinci. To kun ga zaɓin nan, yana da kyau kenan. Na biyu shi ne doya da miyar ƙwai. Doya na ba da carbohydrate, wato nau’in abinci mai masu ba da ƙarfi a jiki ko kuzari. Kuma yana da potassium wanda ke taimakawa a wurin aiki, zuciya da motsin tsokoki. Miyar ƙwai, tana da amfani saboda tana da protein da mai lafiyayye, wanda ke taimakawa wajen girman tsokoki da aikin ƙwaƙwalwa. Tumatur da tattsai suna samar da vitamin C wanda ke ƙarfafa garkuwar jiki da lafiyar fata. Taliya fara da miya, taliya tana da yawan carbohydrate wanda ke ba da kuzari na tsawon yini. Miya, ana yin ta da tumatur tattasai da nama ko kifi, wanda ke ba da vitamin A da C. Ƙarin protein da lafiya da ƙarfafa jiki gaba ɗaya, wannan jerin abincin yana da daidaita kuzari, protein, vitamin da ma’adani, yana mai da su kyawawan zaɓuka don karin kumallo mai gina jiki.

Abincin karin kumallo. Mun dai yi magana a kan abincin karin kumallo, to ku biyo ni domin jin wane abincin karin kumallo za mu yi. Abincin karin kumallo yana da matuƙar amfani a jikin ɗan Adam, shi ya sa, ya kamata a nemi abinci da ya fi dacewa a ci. Ga wasu abincin karin kumallo da ya fidacewa a ci kamar soyayyen plantain da miyar ƙwai. Za mu yi magana ne a kan soyayyen plantain da miyar ƙwai, haɗe da shayi mai zafi da madara. Abincin karin kumallo ne na gargajiya kuma mai gamsuwa. Yana da daidaito ne tsakanin zaƙin plantain da daɗin miyar ƙwai tare da kuma ɗumi ga shayi. Shi dai plantain yana daga cikin nau’ikan ayaba, ga shi yana da amfani sosai a jikin ɗan Adam, shi ya sa yake da kyau, a dinga cin plantain. Ƙwai dai yana cikin jerin abinci da suke gina jiki, wato protein. Baccin amfani, ga daɗi ga baki. Shayi da madara yana da kyau sosai duba da tarin amfanin da yake da shi kamarsu protein da ke cikin madara, ga ruwa da yake da amfani a jikin ɗan Adam. Ruwa mai ɗumi, yana da daɗi a jiki sosai. Me ya sa wannan karin kumallon yake da kyau, Cike da kuzari? Plantain yana ba da carbohydrate don fara rana da kyau, mai wadataccen protein. Ƙwai yana sada sinadarin protein mai muhimmanci don gina jiki, mai daɗi, kuma mai sanya rai. Shayi mai madara yana sa karin kumallo ya zama mai ɗumi da jin daɗi. Cin wannan karin kumallo yana sa utum ya dinga ci a kai a kai.

Shin, kuna yin shuka ko kuma kuna ganin shukoki, kuma kuna mamaki, yadda shuka sike da kuma yin siffofin shukoki? To, ku biyo ni domin jin yanda shukoki sike. Shuka, shuka wata aba ce me rai da take daga masarautar “Plantain”. Shukan, ana iya alaƙanta su ne ta hanyar iya samo ma kansu abinci, wata hanya da ake kira da “photosynthesis”, wanda ke amfani da rana, ruwa da iskan “carbondioxize”. Siffofin shuka, “phosynthesis”, suna amfani da rana wurin yin abinci, ta hanyar yin amfani da wani koren “fikkin” wato “chloroquine”. Tushe, kara da ganye, dkkanin shukoki, sina da siffofin nan domin temako ibarka na yin abinci. Haihuwa, sina haihuwa ta hanyar iri, “spor” ko wasu hanyoyi kamar yanka, “drafting” ko gwajin wanda ake kira da “burishetic production”. Samar da iskar “oxsegen”, shukoki suna fitar da iskar “oxsegen” wanda yake da matiƙar amfani ga ɗan Adam, da dabbobi, domin da shi muke amfani. Ire-iren shuka, itace, kamar mangoro, iccen uk; manyan shukoki masu mmanyan itatuwa. “Shrub” kamar zoƃo rus, matsakaicin shukoki masu matsakaicin kara ko ice. “Herbs”, kamar basir, na’a-na’a, ƙananan shukoki ne da kara me taushi. “Clanbazecukers”, kamar su kabewa, kukumba. Shukoki ne masu girma tare da bin bango ko wani sanda, kuma yana da biƙatar tallafi wurin girma. Amfanin shukoki, shukoki suna ba ni abinci, kamar ‘ya’yan itatuwa, hatsi, ‘ya’yan lambu da sauransu. Magani, yawanci magunguna daga shukoki ake samun su, kamar su “aspirin” daga bayan “milo” da “alobera”. Ba da iskar “oxsegen” shukoki na fitar da iskar “oxsegen” wanda muke amfani da shi wurin numfashi. Ba da muhalli, shukoki kab; ke ba mu itacen da ake gina gida da su. Kayan sawa, shukoki ka bayar; ke bayar da kayan da ake sawa. Yin ƙawa, ana amfani da shukoki wurin ƙawata gida, wuraren shakatawa. Shukoki sukan ba da kariya ga ƙasa, ta rage yiwuriway zaizayan ƙasa. Man fetir, itace, man fetir da itham duk daga shukoki ne. Shukoki suna ba da abinci da muhalli ga dabbobi. Shukoki suna dedeta muhallin rayuwa ta hanyar ɗauke gurƃataccen iskan “carbondioxide”, kuma ta ba mu iskan “oxsegen”.

Fulawa, shin ka san mene ne fulawa? Ba wai fulawar ci ba, fulawa dai irin shuka. Ɓullar fulawa daga shuka tallafawa shukoki domin yawar fulawa yakan ta’allaƙa ne da irin shuka, ka bi waɗannan shawari domin inganta ɓullar fulawa da wuri. Isasshen hasken rana yawanci shukoki masu fulawa suna buƙatar hasken rana aƙalla awa shida a kullum. Wasu shukoki kamar offit African valious sun fi buƙarar hasken amma ba wai rana kai tsaye ba, eh ana rainon shuka ne a cikin a kwatanta amfani da haske gurin da suke da ƙarancin haske. Ka ciyar da shukoki da taki, ka yi amfani da tsarin taki ta hanyar daidaiton taki kamar goma, talatin, goma na posprose ka guji cika nitrogen domin yakan taimaka wurin buƙasa ganye ne a bisa fulawa. Za ka iya amfani da takin gargajiya kamar bolar gida abincin ƙashi da ɓawon ayaba, yin ban ruwa da kyau ka tabbatar da tabbatar da kana barin ƙasa da kyau ka tabbatar da kana barin ƙasa da daamshi amma a guji cika ruwa don kasha tushen shuka. Wasu shuka masu ruwa a jiki kamar alovera suna buƙatar bushasshen ƙasa kafin ban ruwa, ka yi amfani da ganye ko wani abun wurin rage damshi don cigaban lafiyar ƙasa, saisaye akai-akwai da yawaita cire matattun fulawoyi don inganta sabon fitowa. Ka saisayar a hankali sannan ka cire ice masu rauni ko ciwo, tabbatar da sabon rana da damshi, wasu shukoki suna buƙatar lokacin sanyi don ɓullowar fulawar su, shukoki wanda ke rayuwa a guri mai zafi sun fi buƙatar ɗumi da damshi mai tarin yawa. Zaɓar ƙasar wurin, tsananniyar ƙasa tana hana cinyewar tushe, ka sa takin a bola domin samun nutrient, takura ga shukoki na wasu iri, shukoki kamar vongavaliar, na ɓullowa da fulawar su ne bayan takura kamar yin amfani da ƙarancin ruwa da taki.

Plantain, plantain na siyarwa. Abubuwan da ake dubawa yayin siyan plantain. Plantain wasu nau’i ne na ayaba amman bai kai zaƙin ayaba ba suna da staci kuma ana dafawa kafin a ci. Suna girma ne a wurare masu zafi da matsakaicin zafi. Suna da tarin alfanu a al’adu masu yawa, halittar shuka ganye, suna da ganye kore irin na ayaba. ‘Ya’yan itatuwa yana girma a tushen su ne, yana farawa da kalar kore sannan ya rine zuwa kalar rawaya. Jijiyar na da zarurruwa kuma kafuwa can ƙasa. Abubuwan da shukar plantain ke buƙata yanayi mai kyau, ƙasa mai shan ruwa, wadataccen hasken rana yin ban-ruwa koda yaushe ka guda cika ruwa yayin ban ruwa. Idan za a sai plantain wa’innan abubuwan ake dubawa da duba da abin da za a yi da shi. Koren plantain wanda bai nuna ba fatar jikin plantain ɗin yana da kauri ba tare da laushi a jikin sa ba, koren ɓawo ba alamun ɗorawa yana da amfani wajen yin soye yin chips ko tafasawa. Ɗorawar plantain nunanne yana da taushi idan aka matsa amman bai yi taushi ba sosai ɗorawar fata da tsabtsanin baƙi, yawan tsarotsabi yawan daɗi yana da matuƙar daɗi wurin yin soyayyar plantain ko a haɗa shi a wurin kwaɓi. Baƙin plantain yawancin shi baƙi ne amma yana da tauri a ciki yana da daɗi amma yana da laushin fata yana da amfani a wurin yin markaɗaɗen plantain ko haɗa shi a cikin daga. A guji plantain mai huhuna, ciwuka ko wani wawwaran ɗoyi saboda sun lalace kuma za su iya illa ga lafiyar ɗan’adam.

Kududdufi ko kandami. Kududdufi ko kandami wani ƙaramin rafi ne wanda yake haɗuwa sanadiyyar cikar ruwa ko yana haɗuwa saboda ruwan sama ko a cika shi ta hanyar sa mashi ruwa. Kududdufi ko kandami yana da ƙaranci a bisa rafi kuma basu da wata mararraba a tsarin zubin halitta. Kududdufin yawancin su ana cika su ne da ruwa mai tsafta amma za su iya zama wata kala ta daban. Kududdufi na da tarin amfani a wurin yin noma, kiwon dabbobi ga amfani da al’umma. Kowane rami aka samu wanda ke ɗaukan ruwa akan iya kiran shi da kandami ko kududdufi. Kandami na san kandami na san shine wanda muhalli yake yin sa kasancewar faruwar shi kamar zaizayar ƙasa, ambaliya da sauran su. Bayan wani lokaci sai ya zama rami, daga baya kuma yazama kandami saboda taruwar ruwa a ciki. Ƙerarren kandami shine kandamin da ake yin su, ‘yan adam suke ƙera su domin wani amfani ga muhalli, yana yin amfani ga ma’aikatu ko kuma a yi shi don ƙawa ko wani abu. Kandamin yana da amfani kamar haka, yana da amfani ga muhalli, a dalilin adana halittu da yawa a cikin ruwa, yana bada muhalli ga shukoki, kifaye da wasu halittun ruwa, yana da amfani ga sauran dabbobin ƙasa kasancewar shi yana bada ruwa ga wa’innan halittu. Yana da amfani wurin rainon ‘ya’yayen kifaye da wasu halittu ruwa, yana da amfani wurin yin ƙawa ko don annashuwa ga mutane. Kandami na da amfani da yawa ga muhallai da al’umma baki ɗaya.

Adana amfanin gona, kamar tumatur, cinkoson tumatur yana da wahalar adana saboda kasancewar shi yana saurin lalacewa. Toh yau dai za mu yi magana akan yadda za mu adana tumatur ɗin mu. Adana amfanin gona yana da wahalar gaske don gudun lalacewar shi musamman tumatur wanda ke saurin lalacewa. Adanar tumatur yana haɗawa da tsabtace shi, gyara shi da kuma adana shi a inda ya dace. Yana da amfani a adana tumatur domin tabbatar da inganci da sabuntakar shi don tabbatar da tumaturin dai ya isa ga masu siya akan lokaci. Tsabta ta hanyar cire datti, wanke tumaturi da gishiri domin cire datti ko ƙwayoyin cututtuka, cire tuaturin da ya lalace`ta hanyar cin ƙwari, ciwuka ko wani abu, gyarawa da duba darajar su da gyara tumaturin da kyau ta hanyar rarraba su a matsayin girma ko ingancin su a raba su a matsayin ajin farko da na biyu Masu siya sukan faɗi irin wanda suke so yi mashi mazubi ko rufa ka yi amfani da abu mara zurfi ko contononi masu faɗi don gudun yi ma tumatur rauni. A yi amfani da crates na plastics don zuba tumaturin ka a ciki. Adana, za ka iya adana tumaturin ka a ma’ajiyar sanyi don tabbatar da ingancin. A yi amfani da modifier atmost paper KDMA wata hanya ce ta adana tumaturin ka don ƙarawa tumaturin ka yawan kwanaki. Ka yi amfani da calcioun clora don tabbatar da sabontakar ko inganci. Ka bar tumaturin ka ya yi ƙanƙara bayan ka yanka shi ko ka dafa shi ko kuma zaka iya barin shi a gundarin shi. Asara da ake yi sanadiyyar rashin adanar tumatur zaka iya rasa su ta sanadiyyar rashin nunuwa ko kuma ya nuna da yawa ko kuma wani abin. Za a iya rage asarar nan ta hanyar amfani da adana mai kyau.

Shin me kuke yi a yayin da kuke mirgina da kuluwarku? Kuna yin mirgina kuluwarku yadda ya dace? Ku biyo ni domin jin yadda za mu mirgina kuluwarmu. Mirgina kuluwa hanya ce mai sauƙi, amma muhimmai a yayin dafa abinci ko gashi. Ga mataki na bin diddigi don yin haka cikin sauri. Abubuwan da za a buƙata: kuluwar don biredi ko yeast da sauransu. Murduduwa su limfin, muciya ko kwalba, wurin aikin da za a shafa gari kaɗan, teburi ko tabarmar yin kuluwar, ƙarin gari don yayyafawa. Matakai: na farko shi ne shirya kuluwar idan kuluwar tana cikin ma’aji na sanyi, a bar ta ta huta a ɗaki mai zafi na ‘yan mintuna. Yi mata laushi ta hanyar murza ta a hankali domin ta yi sassauci. Na biyu, shafa gari a wurin aiki da mududu: yayyafa gari kaɗan a saman wurin da kike aiki da kuma kan mururi domin kada kuluwar ta manne. Kada a yi amfani da gari mai yawa domin kada kuluwa ta yi tauri. Shirya kuluwar kafin mulmula shi ne na uku, ki ɗan matsa kuluwa da hannunki don ta koma siffar faifan diski ko kuma murarrabe dangane da abin da kike so. Na huɗu shi ne mirginawa daidai. Ta yiwu daga tsakiyar kuluwa zuwa waje a hankali, juyo da kuluwar kaɗan bayan kowane mirginawa domin samun faɗi daidai. Na biyar shi ne duba kaurin kuluwar, mirginawa har sai an samu daidai duba da buƙatar girkinki. Misali, inci ɗaya bisa huɗu don cookies su yi ruri sosai don yin taliya. Za ki iya amfani da ma’auni ko kuma jagororin mirginawa don tabbatar da daidaito. Na shida shi ne kare mannewa: idan kuluwar ta fara mannewa, ta ɗaga su a hankali sannan ki yayyafa garin fulawa a ƙasanta. Ƙarshen gyara shi ne bakwai: yanke gefuna idan akwai buƙata, idan za ki yi kuluwar pie, ki ɗauke ta a hankali, ki saka ta a cikin kwanon gashi

Shin kun san dai meye tsirrai? Mun yi magana tsaye a wancan bayanin mu na baya. Toh yau dai za mu yi Magana ne akan tsari ko wane al’amura na rayuwa da tsari ya fi don haka shi ma wannan ‘ya’yan tsirrai za a duba lamarin shi ne ta hanyar tsarin da za a yi mashi idan za a dasa waɗannan tsirrai ko kuma za a girmar da su. Idan za a yi ‘ya’yan tsirrai tsari yana da amfani kamar haka, tazara, a ƙa’idan ce inci ɗaya ne zuwa shida da centimeter biyu zuwa sha biyar a tazarance. Yana ta’allaƙa ne da duba da girma iri da yanayin girman. Layuka a ƙa’idance inci shida ne zuwa shabiyu da centimeter sha biyar zuwa talatin a tazarance yana taimakwa wurin samun sauƙin kula da gyara bulo ko tubulin ko kuma ma’ajiyar iri da jefa ‘ya’yan tsirrai a tubulin ko ma’ajiyar tsirrai yana taimakawa wurin taƙaita wuri da amfani wurin samun isasshen nutrient. Fuskanta, yawanci ana fuskantar arewa maso kudu ne don gujewa ban ruwa da tsanewar ƙasa ka tabbatar kana yin ban ruwa mai kyau kuma magudanar ruwan mai kyau ce don hana wurin ya zama mai tarin yawa ruwa, yana sandiyyar gurɓata tushen shuka, laƙabi da yin alama ka yi ma kowane ‘ya’yan tsirrai laƙabi da alama da irin shuka da ranar da aka shuka su, ka yi alama don banbanta kowane tubulin ko ma’ajiya. Amfani da gona yana bada isasshen wuri mai faɗi don amfani da a green house, yana taimakawa wurin yin ayyukan gona a sauƙaƙe, yana taimakawa wurin samun ingantattun shukoki kuma lafiyayyu.

Shin kuna san tuwo, kaman tuwon samabita to taudai za mu yi Magana ne akan tuwon semobita, tuwon semobita yana da matuƙar daɗi ga tarun anfani a jikin ɗan’Adam tuwun dai ana tuƙa shi a cikin tafasashshen ruwa ne mai zafi. Abubuwan da ake buƙata wajen yin yuwan semobita ruwa garin semobita. Yadda ake yi a zuba ruwan a cikin tukunya har se ya tafasa inyatafasa yaita nuna inkinada buƙata in kuma baki buƙata zaki iya zuba semobita ɗainki a hankali kina tuƙawa harse yayi ƙarfin da akeso idan kisananshi da ƙarfi zaki cika garin semobitane harse yayi yanda kikeso bayantuƙa tuwon si kibarshi a wuta domin yasilala na minti biyar bayan silala sai ki saukeshi ki kwashe tuwan aleda ko kuma kwano za a iya cin tuwan da kowani irin miya kaman miyan ganye gyaɗa miyan agushi miayr kuka miyar kuɓewa da kuma kowani irin miya anma zamu haɗa na mune da miyan ganye abubuwan da ake buƙatan dun yin miyanm ganye ganye alaiyahu ogun shiwaka da sauransu kayan miya timatir albasa attarigu ɗanɗano ko gishiri manja nama ko kifi yanda akeyi ki markaɗa kayan miyanki ki aje a gyefe kiyanka kayan ganyanki ki aje a gyefe ki tafasa nama ko kifi in kinadashi zuba mai ko manja a tukunya sai kiɗan kawo albasanki ki ɗan sa asama idan ya ɗan soyo se kizuba kayan miyanki kisoyaso tare da wannan naman ko kifi se kizuba gishirinki da ɗanɗanonki ki zuya kibarshi ya dafu sosai kaɗan se kikawo kayan gayenki ki zuba kijujjuyashi harse ya kamala a tukunyan se kibarshi a tukunyan na wasu ‘yan mintuna harse ya silala idan kin gama miyan ganyenki se kihaɗashi da tuwan semobita ɗinki kici kici lafiya.

Shin munayin abinci abincinma na gargajiya to in kun yi abincin wa kukeba mawa to yaudai zamuyi maganane akan bayar da abinci a mutan garinku samar da abinci ga mutan garinku hanyace da zaa haɗa al’adu haɗa mutane don zumunci ko bunƙasa abincin gargajiya. Idan za a yi samar da binci ko a bayar da abinci da al’umma wa’yannan abubuwan ake buakata ko ake dubawa zaɓan abincin da yadace kazaɓa abincin da akafiso a garinka wanda yake nuna al’adanku sosai in abun mai wahalane zaka iyayin mai sauƙi zab abubuwan gargajiya kayi anfani da kayayyaykin gargajiya ko ɗanɗano dun inganta ko taimakon manoma da kasuwanci a ƙauyenku hidiman abincin da kawo abinci katabbata abincin yanada kyau a ido zuba abincin daidai wa daida gayyatan al’umma ki gayyata al’ummanku da kuma faɗan wani ta ƙaitaccen tarihi akan abincin da haɗawa da ‘yan nunuya a wajen yin girkin kula da lafiya ki tabbatarda abincin da kika dafa da tsafta da lafiya musanman idan kinsan zaki tara dubun mutane abincin gargajiyan hausawa sunhaɗa da tuwo da miyan kuka waina ko masa ɗan wake shinkafa da maid a yaji danbo da dai sauransu dukkanin wa’yannan zaki iyayinsu a matsayin abincin kin a gargajiya kuma ki gayyaci al’umman ki ba tare da wani haufi ba.

Shin kuna ba wa iyalanku abinci me lafiya kuma me inganci? Yau za mu yi magana akan ba da abinci lafiyayye ga iyali, yin abinci me lafiya ga iyali yana da anfani sosai a lafiayance da al’adance, ki tabbatar da dukkanin abun da zaki dafa yana da kyau a jikin ɗan adam ki gyara plate ɗinki ki raba plate ɗin da ƴaƴan itatuwa da ƴaƴan lambu masu kala da sabunta domin su sukafi. Ɗaya bisa quater yakasance abinci me gina jikine kamar kaza, kifi, ko wake, ɗaya bisa quater ya ksance tsaban hatsine kaman shinkafa, taliya ko masara. Hanyoyin lafiyayyen girki ki gasa, dafa ko tirarawa a bisa shirya abinci kiyi anfani da mai lafiyayye kaman man olive ko man avocado ki taƙaita anfani da haɗaɗɗen sugar ko gishiri. Kiyi anfani da ɗanɗanon gargajiya daga herbs ko kayan yaji kaman na’a na’a jinja da suransu yin dabara kiyi dabara a wurin aje yankakkun ƴaƴan itatuwa ko ƴaƴan lanbu ki aje. Haɗa iyalanki wajen yin girki kibar yaranki suna taimaka miki wurin yin girki, zasufi cin abincin da suka dafa. Kiyi nazarin abincin da zakuyi tare da gwada wani abincin na daban tabbatar da ruwa ya isa a jikin ƴaƴanki ki taimaka wurin sa yaranki sunashan ruwa sosai kisa ruwa da ƴaƴan itatuwa don ɗanɗano me gamsarwa a wajenyin juice wasu abincin dazaki iyayi tare da yaranki sun haɗa da taliya da kaza kiyi samosa, ko spring roll, soyayyen shinkafa da dai sauransu.

Shin kuna cin dodon kuɗi ko kuma kun taɓa ganin dodon kuɗi? To, dai dodon kuɗi ana cin sa ne, mutane na cinsu kuma dabbobi na cinsu yaudai zamuyi magana kan dodon koɗi a mahallinsu dodon kuɗi a mahllinsu sunfi girma sabuda ,muhallinsu yana basu damshi ko mafaka yanda muhallinsu yakan kasance damshi da mafaka dodon kuɗi suna buƙatan waje me damshi inda jikinsu bazai busheba ana yawancin samunsune a dajika wurin shaƙatawa wajen ciyayi wuri me ruwa ko inda ake samun ruwa sukan ɓuyene bayan ganyayyaki duwatsu kai harma a bayan katakai arma a ƙasa domin jikinsu ya zamu me sanyi kuma da gujin masu cinyesu hanyan samun abincin dodon kuɗi yawanci dodon koɗi suke a ƙasa su habiburus ma’ana sunacin ganaye ‘ya’yan lanbu ko mutattun ganyan yaki yanayi dodon kuɗi sunfi buƙatan wuri me sanyi sunfi zirga zirga kuma da daddare a lokacin zafi ko sanyi sosai sukan ɓuye kansune a cikin ƙoƙansu maciyan dodon kuɗi da kare kansu sukeyi dodon kuɗi yanada masu cinyeshi da yawa kaman tsintsaye ɓeraye kwaɗo da sauransu suna kare kansu daga harin maciya ƙoƙansu wanda yake basu kariya suan fito fa mjuƙus wani darara miyau ko majina wanda ke taimaka musu wajen tafiya kuma sukasance a cikin damshi